Pɔgbo bata kyen te tuoree doɔ nang tuo borɔ pɔgo kanga zaa meng mang maree bie a poɔ kanga tuo bɔto kye pɛgle katawei ka kanga pɛgle bɔto ɔ nung ka a ɔngna na a te katawei kye tuo bɔgti.

Sogyɛre namba poɔra zaa la be sobiri zuŋ a kyɛnɛ neɛ zaa ba poɔ ba poɔ ba yoŋ meŋ la be a soriŋ a kyɛnɛ a ba puoreŋ meŋ la ka ba lɔɔre ane a ba taaba mine a be kaa lɔɔre a tuuro ba ka ba kyɛnɛ gaŋdaaloŋ.

Polisiri la laŋ taa a de pogesare bayi ka ba be ba kpakyaga poɔ a polisi kaŋa nyɔgɛ a pɔgesaraa kaŋa naŋ su kparesɔglaa nuuri a leɛ gaa ne o puori kyɛ de hankɔba a de lerɛ ne.

Dɔbɔ la are a su bonsɔgelɔ bazaa a yi ba zuri a sigi te tɔ ba gbɛɛ a pɔnne malfare a ti ne teŋɛ a are a yuo bogi a ŋmaa gyili a are meŋ.

Sukuubiire deɛnɛ la ba ngmeɛrɛ la ampe pɔgɔ naŋ yɛre woɔ a su kparedɔre a seɛ kuri gbɛwogre naŋ waa sɔglaa ve la a bibiire poɔ ka ba zaa deɛnɛ.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

Koɔ noɔre la ka pɔgeba bibiiri dɔba zaa a zeŋ ba mine pɛgrɛ la ba bon ba kaayasuurii pantumo la yɛ biŋ bibirii la yɛ gaŋ gaŋ orɔbare la yɛ biŋ biŋ.

Dɔbɔ laŋeetaa ba zaa vɔgle la zupile kuri naŋ ba gyil gyil la ka ba are ngmaagyile a pɛgle mɔɔta ane pããma a kyire a eŋnɛ a kuri gyil gyil na poɔ.

Saɛ saɛba la a nyoŋ turo taa a saɛra ba leŋ kyimɛ ba gbeɛ poɔ ,kyɛ leŋ a kyimɛ mine ba siire, ba leŋ la pegme gbare kaŋa vɔglee zupele kpaatoli .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

Pɔgeba la ŋmaa wagyɛre ba nyãã kyɛ de a mine a le ba zuri a eŋ kɔkɔlɛre a taa nubɔma ba nuuri poɔ la a seɛrɛ a zɛge nuuri gyamaa nimitɔɔreŋ.

Dakoge zomɔzom naŋ biŋ woge tɛŋtɛlɛŋ la ka kapure parɛɛ parɛɛ a dɔgle a dakog ŋa zu a kapure ŋa a ba yitaa a waaɛ kapure tɛɛtɛɛ tabol la biŋ a dakogi ŋa nimitɔɔriŋ ka vaare a be laa poɔ a dɔgle.

Nuba langɛɛ taa ninjamaa dɔba ne pɔgba zaa nin bibiiri a taa daare a zeg zeg en sasie pou ka sɛgre a be a daare poɔ a segre meng sege paree paree la.

Bibiiri la laŋ taa nempeɛle la ba gyamaa nensɔglɔ naŋ be ba poɔ waa bayi fo na nyɛ a la ba nimisogoŋ ka nensɔglɔ la.

Dɔba ne pɔgba zaa la seɛ kuri gbe wɔgre a eng nɔɔteɛ nan pɔɔ ba gbe kyene zaa a arẽ gɔlle machine nang taa gbe blue kaa ziiri mene a waa sɔglo.

Loɔ kpong nang tuo tuori koo zaa pa arẽ sobikuoraa zung a lɔɛ gbɛɛ gangɛɛ gbɛɛ anaare a loɔri loɔ kpeɛngaa ba e ɔ saagyɛɛ la ka dɔba bata a arẽ a loɔri nimitoɔring.

Bipɔlbili la laŋtaa a ba gyamaa seɛɛ kure gbɛ ngmaara a tuŋ nɔɔteɛ naŋ pɔge ba gbɛ kyɛne zaa ba kyɛlee suee kpare dɔrɔ a taa bɔl a ngmɛ a bɔl do eŋ saseɛŋ.

Felawarr guolluu. Pɔgebɔ zeŋɛɛɛ bibiir bayi kpakyagaŋ, ka ba zeŋ kɔge felaawarr. Ka dɔɔ kaŋa a yi zeŋ a ba puoriŋ, a menne a felaawarr mine.

Sobikuore yɛlung zu la ka nuba a langtaa jamaa lɛ lɔɛ meng be la a sobiri puo a puo a ninsaaliba ba enga a loɛ meng nang bebe a loɛ jamaa zaa eei loɔ dɔri.

Seemaa maaloo die la ka pɔgesaraa la are a e seemaa ane tere kyɛ pɛgle mine foone meŋ la biŋ o lomboriŋ kɛtili meŋ la a biŋ kɔge a foone.

Tabole ne kapu peɛle naŋ be o zuŋ biŋee la ka dakyagre aŋ ngmaa gɔlleŋ tabole zaa kapure be la a dokogro mine zuŋ a pare kyɛ a zaa naa taa kapuro.

Daga pɛn pelaa naŋ pɔge la ka ba tuo a kyɛnɛ ne ka gyamaa a tuoro a daga dɔbɔ pɔgebɔ ane bibiire zaa la a tuoro a daga.

Vūū la gboge laare zie zaa ka bondugle a yɛ dugle pɔɔ la go a su kparedɔre ko kyɛlee waa bonsɔglaa a pɛgle daa a tuŋ a dɔɔnɔ ne a bondɔgle mine kaŋ la zeŋ a yaa sensɛɛ a yi neŋ sensɛ laa poɔ a vūū mine zuŋ.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

Nobo gyamaa laŋa taa so biri zuŋ, ba gyamaa zaa suɛ bon sɔglo kyɛ vɔgle zupelee ziiri ka ba mine vɔgle zupelee sɔglo, kyɛ ba zagee daare meŋ saa zuŋ a daare taaɛ sɛgre ,a sɛgre ba yi taa sɛge parepare la.

Bibiiri la ngmaa wɔjeri ba nyaã puo a zeng ka poɔ arẽ ba pouring a meng ngmaa wɔje ɔ nyaã kuo zu kuolo a ba poɔro zaa kuo taa mgani ane koun a kyuuro a bibiiri.

Bibiiri ne pɔge la are ka gaŋgare biŋ bibile naŋ de pɛne pɔg o zu a te nyɔge gire o kɔkɔriŋ bie ziŋɛɛ o nu ko ŋmɛ a gaŋgare naŋ be a o nimitɔɔriŋ.

Pɔgba la zeng lang taa a kanga zaa mang taa la pelwɔgra ɔ nimitoɔring ka bombie a be a pɛlee puo kuo nimizeɛ zaa be a bombie nga engan.

Dɔbo bayi are kyaarɛ taa a tuure nuure sɔɔsere a vɔgle zupile peɛle a eŋ nimikyaane a ti kuri bɔle kaŋ naŋ are ba kpakyaŋaŋ a are ne

Karendie puo la ka bidoɔlee nang zeng ɔ taaba puo zeg ɔ nu a karema nang arẽ ba nimitooring teẽ ɔ nu kyaare a bidoɔbile na nang zeg a ɔ nu kuo do.

Pɔgɔ la kyeenɛ sɛnsɛ a sɛnsɛ biŋ kɔge o la ka kuripɔɔte ne selba naŋ dogli a biŋ pɔge nimitɔɔreŋ ka buute a biŋ a pɔge lomboriŋ.

Gyamaa naŋ ba poɔrɔ zaa dɔba ane pɔgeba a ŋmaagyili tabol naŋ biŋ ka gansɛgrɛ gansɔrɔ ane bɔle ane magdabilii zaa a pa a tabol zuŋ ka ba ŋmaagyili.

Baa noɔring la zumo bɛɛ pɛretɛ bɛre pou a bing bing ka nuba a arẽ a mgaa gyili a zumo kye ka pɔgo a zeng a zuma mene ne a pɛretɛ a pɛgli arẽ ne.

Kūū daga la ka vaare a dɔgle a daga zu a vaare mine waai peɛle ka mine e dɔre ka mine e va bɛŋnoŋ ka nobɔ are a su bonsɔglɔ a gyiliŋ a daga kaa naanhmene wideŋnɛ a pɛgle a naangmen gan a puoro a eŋnɛ a kūū.

Dɔba ane pɔgeba la a are a dɔɔ kaŋa sue kparepelaa kyɛ de bonsɔglaa a dɔgle a seɛ kurigbɛwogri naŋ waa bonsɔglaa kyɛ pɛgle makurofoni a kyaare o noɔre.

Gyamaa naŋ ba poɔrɔ dɔɔnembɛrɛ ane bibiiri zaa la a do are tireni gbɛre zu ka kaŋa a su soogyɛre kaayaa a yi o zu a wa sigi teɛ o gbɛɛ a teɛŋ o nuuri zaa kpɛlɛŋ ayi a eŋ saseɛŋ.

Daare naŋ koɔre koɔre la laŋ taa gyamaa lɛ ka mi sɔglaa a dogli dogli dɔgle a daare mine zu, yiri la are ka sasiɛ do te ŋmɛ a peloŋ taa ne saa baare.

Bidɔglee gangɛɛ la a vɔgli poɔ ka ɔ lɔɔ deɛne a beng nimitoore ɔ te la a lɔɔri kyelii a tagraa kaa kyelii na a tuuro.

Noba laŋɛɛ taa nenyaga dɔba ane pɔgeba zaa kpɛlɛŋ ba gyamaa zaa sue kparepeɛle ba taaɛ foto ba poɔŋ ka dɔba bayi a be a foto na ba naŋ taa.

Nobo gyamaa la laŋ taa nenberɛ ane bibiiri zaa ,ba gyamaa zaa suɛ bonsɔglo ,bipole la be ba nimitɔɔre a de microphone eŋ o noore kyɛ yeli yɛllɛ.

Tewoma koɔro zie la poɔsarre zengɛɛ a tewɔmɔ kpakyaga puo a zeng kuo nimitoɔre a gyaaraa tewɔmɔ nang be talaa puo a waa vabengnuu ka konmie a bin ɔ lombori.

Doɔ ani pɔgɔ la zeng gberɛɛ sakeɛ zung ka doɔ a duɔ a kɔg ba ka ba pɛgli bunboli peɛle peɛle mene kye ka doɔ su kpare sɔgla a arẽ ba pouring.

Yi merɛbɛ la, a dɔɔ kaŋa toɔre nu sɔɔsere ,kyɛ ka ba zaa vɔgle zupele a dɔɔ kaŋa derɛ berekyiire doglɔ ba taa ba zuŋ.

Dɔɔ la are ka noba naŋ ba poɔrɔ a ŋmaaroo fotori ka ba kyɛlee a de makurofoni a.tɔgle o noɔreŋ ka o na yeli yɛlɛ a eŋ ka ba mine a hana kyɛ na nyɛ a dɔɔbalee ŋa.

Pɔgesare bilee la laŋtaa a taa karitaare ba nuuri poɔ ba taɛ karitatɛtɛ a sɛgre meŋ naŋ be a karitaa poɔ sɛge tɛɛtɛɛ la kyɛ ka ba zɛge ba nuuri a eŋ saseɛ poɔ.

Gbeŋneme ane wɛnii la lantaa moɔ poɔ a wɛnii taa la eelɛ naŋ guri guri a wɛnaabo gaŋaɛɛ la ka gbeŋeme mine ata be a wɛnaao puoriŋ a wɛnii waa yɛ bonsɔglɔ.

Dͻͻ naŋ vͻgele o zupili pelaa a eŋ o nimbkyaane, a su kpare bͻlͻ naŋ yi ozu kyԑ wa tͻ o gbԑԑ. Dͻͻԑ teŋԑ a kͻge kuri bͻlͻ kaŋa naŋ leԑ guoli guoli.

Nuba jamaa bee mui baapou a vuoro mui mou ba jamaa zaa taa katawei bilii ba zuri pou kye ka ba mene ba taa katawiiri kye ka ba su kpare nang e kpare nu wɔgre.

Polisere ane sogya la ba zaa vɔglɛɛ zupile kyɛ toore nyoboge toore kaŋa pɔnnɛɛ malfa a are ne kyɛ ka kaŋa a kaara o mobal poɔ.

Pɔgɔsaraa na de wagye ŋmaa o seɛ a de a wagye kang ŋmaa o nyaa kyɛ yɛre kɔkɔlɛre la seɛrɛ. Ka bipoli na vaare wagye kyɛ yɛre kɔkɔlɛre a meŋ de pɛni a ŋmaa o zu a seɛrɛ tooro o.

Daa poʋ la ka pɔgbʋ bayi menne a zeŋ kataweɛ poʋ kye ka zumo a biŋ ba nimitoɔriŋ ane konmie ane samaani zaa kpɛlɛŋ.

Lɔɛ la a dɔgle taa zu lɔ dɔre ne lɔ zeɛ lɔ peɛlaa ane lɔ va bɛŋnoŋ zaa la a dɔgle dɔgle yaa zu kyɛ ka dɔbɔ naŋ su kpare va bɛŋnoŋ ane kpare sɔglɔ nuwogre a are a lɔɛ nimitooreŋ.

Bibiire la ngmaa wagyɛre ba nyaa poɔ kyɛ yɛre kɔkɔ lɛre a eŋ nu bɔmɔ kyɛ de a lɛbie mine do eŋ ba zureŋ a pɛgle pɛnzagebile kyɛ de wagyɛ ngmaa ba seereŋ.

Noba laŋɛɛ taa ka malfare a biŋ ba nimitɔɔreŋ ka malfa bie meŋ a biŋ ba kyɛlee taaɛ filagiri a filagiri waaɛ bonzeere bonsɔglɔ ane bonvabɛnnoo.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

Gyamaa la zeŋ a villi gɔle tabol naŋ ba poɔrɔ ka seemparɛɛ parɛɛ a dɔgle a tabol zu a mine waaɛ bonnyuuri ka mine waa bonɔɔre kaŋa zaa maŋ taaɛ dabilizeere ayi a kpare taa a dire ne a boma.

Karendie poɔ la sakuubiiri gyamaa eŋɛɛ kpare peɛle a de bomvabɛnnoŋ a dɔgle a zu kyɛ eŋ nɔɔtesɔglɔ ba mine fee ba su a kaayare na mine.

Noba la laŋ taa ka dɔba a be ba nimitɔɔreŋ a pɔnne gangare a ŋmeɛrɛ k,a ba kyɛlee a seɛrɛ nimizeɛ zaa kyɛ baeŋ nɔɔteɛ.

Pɔgesarebilee la ziŋ ka larɛɛ be ba nimitɔɔriŋ ka seemaa meŋ biŋ a seemaa na mine naŋ biŋ a ba nimitɔɔriŋ na waaɛ kamaana ane koɔ naŋ be glasi poɔ.

gbor kpong na ba puoro zaa la be koɔŋ ka nesaaleba a deetaa a gbor poʊ bibilii ane nembare zaa kpɛleŋ

Dɔba ne pɔgba la langtaa a ba poɔro ba kyogɛɛ line line bonyeni naani ka pɔga a de karitaa a tuuro enne ruba nang dɔgle tabol sɔglaa zung.

Dɔba la zeŋ laŋ taa a vaare wagyɛ k,o kyɛlee e pelaa k,o kyɛlee meŋ e bonsɔglaa la ka gangare a biŋ ba kyɛlee nimitɔɔreŋ ka ba mine de ba nuuri a ŋmeɛrɛ ka ba mine taa dagolo a ŋmeɛrɛ ne.

Bipolee vuneɛ sola pannel zusɔgo. Baterɛ biŋ kɔge o la. Baterɛ bon yeni naani. Baterɛ gyamaa la. A bipole na vune pooreŋ, bipolee kanga meŋ areɛ sitoɔ kanga seɛŋ

Dɔɔ la are a toore nyoboge tooraa kɔmpiuta nimitooreŋ a su kpare nuwogre ka dɔɔ ane pɔɔ naŋ are a te taa nuure a meŋ toore nyoboge toore a kyɛ derɛ kareta lee a korɔ a dɔɔ naŋ toore nu bontoore.

Bipɔlee la su kpare doɔre a seɛ kure gbɛwogre a pɛgle baagi zeɛ a vɔgle zupile a eŋ nimbi kyaane kyɛ pɛn a kparoo kaŋ o nuŋ.

Daga la ka nuba nang su bunsɔglɔ ayi ba zuri a wa tɔ ba gbeɛɛ a ngmaa gyili ka doɔ a pɛgli gan soɔraa a arẽ a daga ningmetouring kaa nuba pɛgli katawisɔglo.

Lɔɛ la mgɛ taa a lɔɛ zagɛɛ la a ba zag deɛne a gbɛɛ yie la gangan kaa kyaane a ngmari ka a dinnue yɛ gongon.

Dɔɔ naŋ su boŋ sɔglɔ a seŋ dakyaga nimitɔɔreŋ a pɛgle laptop sola panɛl meŋ dogli la a dakyaga kyɛlee zuŋ ka pɛlee ane baatere a be dakyage kyɛlee zu.

Ninjamaa la lan taa dɔbo ne pɔgba ne bibiiri zaa ba kyungee line dɔbo kyungee ba line ka pɔga meng kyung ba line ba jamaa zaa engaã kpare nuwori.

Bea linni la a pɛ tabol zuŋ ka bipɔlee naŋ su kparenuvori a kyerɛ a bea linni o nuuri a gɛrɛ ne bipɔlee naŋ are su kaayasɔglɔ puliŋ.

Gyamaa laŋɛɛ taa dɔbɔ ane pɔgebɔ zaa kpɛlɛŋ ba kyɔŋɛɛ lai lai bonyeni ba e o lai naŋ ba poɔrɔ zaa la ka pɔgebɔ a pɛgle karitaare sɛgre naŋ bebe a are ne.

Dɔba bee sola panɛl zuŋ. Ba mine bayi dɔɔɛ la a kyaara taa. Kaŋa vuunee la a ti a sola panɛl noo nu. Bayi zeŋɛɛ la, kyɛ ka ba kyɛlee a are dendeŋ.

Nuba la zeng lang taa jamaa le dekpong pou ka ba ngmaare fotori viriviri biri a nuba zeng tutue taa ka Gaana flag a be a die puo.

Pɔgesarebilii la laŋ taa a taa bɔlɔ ba zaa seɛ kurigbɛŋmaara kyɛ su kparezeere ane kparedɔre bonyeni yoŋ la su kparoo k,o waa bompelaa ka ba digre a bɔlɔ.

Dɔɔ la zeŋ dakyag zuŋ a vɔgele zupilsɔgelaa k'o zukɔɔloŋ a sigi vɛrɛɛ... Ka Bibiir a ar ŋmaa gyiluu kyɛ k'a bie kaŋa zeŋ o gbɛɛ zu.

Bibilee la laŋ taa a zeŋ ,ba zeŋa bɔtɔɔre mine nimitɔɔre ba yeli yɛllɛ a korɔ taa a laara poɔ peɛloo bee ba zie.

Sakuubiiri la a yi a ŋmeɛrɛ ampe ba are golii la bayi la vara kyɛ ŋmeɛrɛ ba nuuri kyɛ ka a kyɛlɛɛ na a are pɔgeba meŋ bata la are.

Dakogi zomɔzomɔ la biŋ ka kapuri naŋ waa kapuri tɛɛtɛɛ a dɔgle o zuŋ tabol la biŋ a dakogi ŋa nimitɔɔreŋ fotori la mare a dankyini a kogi puoriŋ tevaare la are a dakogi lamboe zaa poɔ.

Yɛree puoruu zie la dɔbɔ ne pɔgeba ne bibiiri zaa la lantaa ba puori baarɛɛ la a yi wa yeŋeŋ a nara gaabo.

Dakogi naŋ waa dakogi zomɔ zomɔ la yi biŋ a waa bonvabɛnnoo ka kapuri tɛɛtɛɛ a be a dakogi balaa ŋa zu vaare la biŋ kɔge a dakogi tabol la biŋ a dakogi nimitɔɔreŋ ka kandele a be a tabol zuŋ.

Lɔɛ ayi la a ŋmɛ taa a lɔre kaŋa lɔ pelaa la ka kaŋa meŋ e lɔ ziɛ a lɔ pelaa na kyɛle do te yaŋli la kuri kaŋ zu kyɛ kaa bon ziɛ na zaa biŋ teŋa.

Dɔbɔ ne pɔgebɔ la lantaa nempeɛle la ba gyamaa zaa eŋɛɛ kaaya vabɛnnoŋ boŋyeni kaŋa yoŋ la a eŋ ɔrɛgye kyɛ ba vɔgli zupile.

Daa pou la ka nuba yaga a kyene ka pɔgo zeng katawei sɔgla puo ka samaani bing ɔ lɔmboring ka zama a bing ɔ poɔring.

Nobɔ gyamaa laŋɛɛ taa ka dɔɔ a de karetaa a eŋnɛ rɔba naŋ waa pelaa kyɛ taa liŋsɔglaa naŋ dɔgle tabole zu poɔ a dɔɔ suee kpare zeɛ.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

Pɔgba nang de wɔje a ngmaa ba seeri tu ɛ taa a tuo tala berɛ ane kou a poɔ kanga nang be ba pou pɛgle gariwaa a gariwaa waa la gariwa dɔo

Woɔri la arẽ koun noɔring a ɔɔro mou ka loɔri a wa zoro para a loɔri puorin te ngmaara mene arẽ la a kɔgi a loɔri.

Nɔɔteɛ eroŋ eroŋ zaa la be kyɛ a nɔɔteɛ mine taaɛ boŋ vabɛŋnoo, bonzeere, bonsɔglɔ, bonpeɛle, ane bondɔre zaa.

Daa poɔ la ka pɔga zeŋ ka talaberɛ ne tewomo biŋ ɔ nimitoɔring ka bɔtɔ a biŋ a lɔmboring pɔgɔ kye kyul la a te womo ɔ kaaya taa vabeŋnuu kou nu a be a talakpoŋ kaŋa poɔ.

Bibiire na seɛ kuri gbɛngmaara ka kaŋa a gyire wagyɛ bee bagbɛre poɔ ane bugi tipilaa bogite blue aneŋ bogite kuro a ɔŋnɔ kõɔ a ba gbɛre poɔ.

Dɔɔ aneŋ bibiire la zeŋ kusebe poɔ a ngmara a kusebe ba mine wuoro la a kusebe a korɔ ba taa ba ka ba ngmɛrɛ.

Poriserre la are a vɔgle zupil sɔglɔ a pɔnne malfare a porose pɔɔsaraa kaŋa la are ba puoriŋ leɛ o nu a tuŋ o gyifare poɔ o suee kaayɛ bluu ne bonsɔglɔ kyɛ eŋ nimikyaane sɔglɔ.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

Gyamaa la lantaa ba mine zeŋɛɛ kogro zu ka ba kyɛlee a are ba mine toorɛɛ nyɔbogitoore ka Gaana yidandɔɔ kaŋa naŋ pare yuomo mine k,o da e yidandɔɔ a are a gyamaa ŋa nimitɔɔreŋ ka makurofoni a kyaare o nimitɔɔre k,o yele yɛlɛ.

Pɔge la zeŋ bonganaa zu a de wagyɛpelaa ŋmaa o nyãã kyɛ de kaŋa pɔge o zu ka nɛɛsepɔge are a kɔge o a yele yɛlɛ ka bie a be ba kpakyaga poɔ gaŋ.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

Bibiire laŋɛɛ taa ba zeŋɛɛ dakyagre zu ka pɔɔsaraa are ba nimitooreŋ a su kpare nuwogre bonzeɛ a seɛ kurigbɛwogre a eŋ nɔɔteɛ naŋ pɔge o gbɛ kyɛnne zaa a yele yɛlɛ korɔ ba.

Pɔgɔ la zeng a su kpare pelaa a en nimikyaan koɔ zɔkuulo sigi verɛɛ kuo pegli magdalee ka gangsegra a bin ɔ nimitooring koo manna yele nimizeɛ zaa a kuro pɔgba nang be ɔ nimitooring.

Gyamaa la zeŋ a ngmaagyile sèèmaa ane talaa naŋ ba pɔɔrɔ zaa bibilii ane neŋbɛrɛ zaa la laŋtaa ba mine dire ne la ba nuure ka ba mine meŋ dire aneŋ teɛ.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

Kõɔ la laare a zie zaa a linne lɔɛ ka dɔɔ a kpɛ a kõɔ a eŋoo dumo a mare bie o puoriŋ naŋ seɛ kurigbɛwogre a eŋ nɔɔteɛ naŋ pɔge o gbɛ kyɛnne zaa.

Sola panel dɔglee tabuli zung poɔ-nimbere nang titi taa nuuring nimbitooren ba yere kɔkɔ leri kye en nu bumo ba zaa nga kpɛlɛn.

Ninjemaa la a kyene mou puo bibiiri ane nimbere zaa kpɛlɛn ba taa bungani ane woɔri a mare ba poɛ pou kye kyene a tuoro taa.

Pɔgbilii nan su kaaya sɔglo ayi ba zu a wa tɔ ba gbeɛɛ la kyene a tuuro taa ka a bipɔlee a be ba lɔmboring a seɛ kuri gbe wouri orange a peɛre sagri ka bipolee a be dilee kanga pou a su kparoo ane kuri gbe wouri orange.

Doɔ ninkpong nan arẽ a ɔ doɔ taaba menne nimitoɔring a su kpare nuwori a seɛ kuri sɔglaa nang e gbe wogri a en nuoteɛ kaa pɔg ɔ gbe kyene zaa zɛgɛɛ ɔ gbɛre a ngmɛ ne bɔl.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

Nobɔ la laŋtaa ba gyamaa zaa seɛ kuri gbɛngmaara bipɔlii naŋ su kpare nu vore koo waa bonpelaa koo kyɛlee e sɔglaa ngmɛɛ bɔle a kyaare ne pɔɔsaraa.

Dɔɔ are dɛndeŋ a su kpare nuwogri ka o gyoi a zeŋ te pɔge o gbɛɛ zaa k'o toŋ nɔɔteɛ naŋ pɔge o gbɛkyɛne kyɛ vɔgle zupili a eŋ nimikyaani a toɔre nuuri sogesere a waana k'o ŋmɛ kuro dɔɔ naŋ zeŋ a te taa.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

Pɔgɔ nang ngmaa wɔje ɔ seɛ la arẽ a koun nouring kye punni zumo ɔ nuuri ayi zaa puo a zumo bayi taa a pɔgɔ enga numa la koo laara.

Poɔsarre la zeng a su bunpeɛle ayi ɔ zu a wa tɔ ɔ gbee ka kapu peɛle bing ɔ lɔmboring kyukuu zeng koɔ vũũ ɔ nimitooring ane ɔ lɔmbori puo.

Bidoɔlee nang su kpare pelaa a eng noɔti dɔri arẽ gangaa pouring a zeg ɔ nuuri zaa ayi a segree kuo mgnne a gangaa.

Sobikuoraa la ka lɔɛ ne motori ne ninsaaliba ba zaa a kyene a sobiri zung yie arẽ la a kɔg a sobiri zaa a gerɛ gaa te teɛ a yie dee arẽ mari la a sobiri.

Engineers la laŋ taa ba tuma zie ,ba mine are teŋa sɔga ka ba mine do are bon kuri kaŋa zuɛ, ba vɔgle zupelee ba zaa ŋa.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

Bibiiri ne pɔge la ziŋ tabol kpoŋ naŋ be nimitɔɔriŋ laptɔpo be la a tabol zu vuu waayire la mile a tabol zu zaa pilaayɛ meŋ la dɔgle a tabol zu a bie kaŋ na su kare zeɛ niŋeŋ.

Bibiiri la lantaa a deɛnɛ ba deɛnɛ la neɛ bɔl kaŋa naŋ seɛ kuri gbɛ ŋmaara su kpare buluu la vare ko eŋɛ zaa be saseɛŋ ko de o gbɛre a gɛrɛ ko va ne a bɔl.

Tabole la a biŋ ka dakyagre a ngmaagolle a tabolɔ a tabolɔ zuŋ kɔmpiuta 'a be a be ka gane sorre a meŋ bebe vūū la a kyaane a die zaa poɔ kyɛ ka a die teŋɛ a sige ti nyigrɛ.

Pɔgeba naŋ seɛ selete ane kaba a de wagyɛre a ŋmaa ba seere kyɛ le zutalipeɛle ba zaa kpɛlɛŋ a yɛrɛ kɔkɔlɛre a eŋ nubɔma a vuuni a kyɔkyɔ ba nuuri.